Oshitaafula niipundi ya longwa miiti ya koleelela hayi longithwa pomahala gokulila nokunwina, moongulu dhoskola , pomahala gokuvululukilwa

Olusheno lwoketango ndoka halu longithwa kiikwamashina yaanamapya naaniimuna ngaashi okunana omeya mevi nosho woo okuminikila.

Oshitafula sha hongwa moshiti noshina oongudhi dhoshitenda shakola lela nokulila, okuningila iigongi nokuntenteka iilongithomwa.